Lovia boribory miloko fotsy iray afaka ametrahana sakafo, azo asiana firavaka ihany koa. Mety vaky izy io ! Nefa lafo ny nividianana azy.

Tsy navelan'i Neny hohanina ireto voankazo, mahafinaritra jerena hono ka dia navelany teo ambony latabatra ho atao haingo trano, manga masaka sy mananasy anefa.

Ireo olona avy any Ambatolampy dia tena mahay manao zavatra tokoa, toy ireto fitaovana fikarakarana sakafo miisa telo samy manana ny habeny, vita amin'ny vy avokoa.

Voasary manta maro be no notangosan'i Dadabe tany ambanivohitra omaly satria tsy dia mahita tsara izy. Ka voatery tsy maintsy nihinana izahay mianakavy.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

Ny orinasa, vondron'olona rehetra, na aiza misy azy eto an-tany dia samy manamboatra ny sary famantarana izay mampiavaka azy amin'ireo mpifaninana aminy.

Ny vavao an-gazety dia mivoaka isan'andro eto Madagasikara amin'ny vidiny arivo ariary, no nilaza ny sabotsy 9 desambra telo amby roapolo sy roarivo, fa nisy sambo roa lehibe nifandona tany Iharana.

Fikambanana iray tsy fantatra mazava hoe inona ny tanjona kendreny fa manana famantarana miloko volomparasy mavo ary fotsy izy io.

Maro ny firenena izay misy manerana izao tontolo izao. Ireo rehetra mahaleo tena dia sady manana hira sy sainampirenena avokoa izay mampiavaka ny tsirairay.

Boky iray miloko fotsy misy sary mavo nosoratana teratany vahiny, mitondra ny lohateny hoe : "ny fitiavana ihany no afaka manasitrana fo izay naratra".

Vehivavy iray tsara tarehy, teratany Malagasy, monina eto Madagasikara no mitazona fivarotam-boky lehibe ka mahasarika ireo mpandalo ao aminy.

Nankeny an-tsena i Nenibe omaly fa mba te-hanana zava-baovao ; tsy ho an'azy irery ihany anefa fa dia nitondran'ny akanjo tsara endrika maro koa izahay zavikeliny ary i Farakely nividianan'ny kilalao manokana.

Vaovao an-gazety mivoaka isan'andro eto Madagasikara no nilaza ny alarobia telo jolay efatra amby roapolo sy roa arivo fa vonona hiombona ny tanora Malagasy hanomezana sehatra ireo manam-pahaizana.

Rehefa nandeha ho any ambanivohitra izahay mianakavy kely ka tsy nahita lalana dia faly ery avy eo vao nahatazana ity vato lehibe boribory manondro fa efa akaiky ny lalana mankany Antsahadita.

Tsy eny amoron-dalàna ihany akory no ahitana karazana sakafo fa misy ireo tranom-barotra lehibe izay efa malaza ahitana izany, misy voankazo maro toy ny akondro ary ahitana tongolo sy voatavo ihany koa.

Ny famakiana karazam-boky na amin'ny teny malagasy na vahiny dia tena manampy ireo tanora amin'ny fampitombona fahalalàna sy fahazahoana hevitra mafonja, ilainy amin'ny fianarany.

Vehivavy iray tsy hita ny endriny, mandeha eny an-dalana, manao kiraro avo, miakanjo ambony miloko fotsy ary mitondra poketra mavokely maika tokoa ity izy.

Olona maro miandry fiara fitanteram-bahoaka no mijery gazety izay mivoaka eto Madagasikara, satria ireo no mampilaza antsika bebe kokoa ny tranga misy eto an-toerana.

Trano iray tsara endrika, hafakely tsy mitovy amin'ny hafa fa tena miavaka tokoa, miloko volom-batolalaka ny rindrina, ireo varavarana sy varavaran-kely kosa dia mena.

Tsena iray eto Antananarivo. Mivarotra ireo akora natoraly eny amoron-dalana toy ny tany maitso, masonjoany, tambavy, alamo ary ihany koa tantely.

Toeram-pianarana iray eny amin'ny anjely manontolo, avy ao amin'ny sampam-pampianarana serasera sy kolontsaina, no misy an'ireto tanora aman'alina manaraka fiofanana mba ho lasa olom-pirenena matihanina ho reharehan'ny ray aman-dreny sy ny firenena.

Ilay trano fivarotana lamba maro sy kaopy dia ahitana voninkazo tsara tarehy mena sy fotsy ary volombatolalaka sy maitso ao anaty fitoerany mainty eo ivelany eo.

Handeha hamonjy lanonana hono ity tovovavy manao akanjo volombatolalaka, ka niditra tao amin'ilay toerana fikarakarana volo izy. Tsara tokoa ny nanaovan'ilay mpahay an'izany matihanina an'ilay vatany, fa dia miorongorona sy mainty ery.

Mahafinaritra kely ahy ny mijery an'i nenitoa mivarotra zavatra maro toy ny akanjo lava, natao ho an'ny tovovavy, ary misy voasary sy akondro ihany koa eo amin'ilay latabatra famarotany zavatra.

Rehefa makany Antsirabe dia mahita renirano iray atao hoe Tritriva. Tsy dia azo anaovana lomano loatra satria malaza misy lolo, anefa azo akana sary noho izy rakotra zavatra maitso manodidina azy.

Tsara be ilay toerana any Andraisoro mahafinaritra. Lehibe daholo ny trano izay tazana, miloko mena, manga ary mavo sady madio no rakotra zava-maitso.

Voafidy ho depiote any Faratsio hono i Mily, mampilaza antsika izany ny gazety taitra maraina tamin'ny zoma ambi-roapolo jona efatra ambi-roapolo sy roarivo.

Vaovao an-gazety mivoaka isan'andro eto Madagasikara : amin'ny vidin'ny arivo ariary no nilaza ny talata, enina ambin'ny folo, jolay, efatra amby roapolo sy roa arivo fa "Olona telo no maty teny amin'ny lalam-pirenena voalohany tany Ambatonapoaka."

Ramatoa iray mitondra harona, manao akanjo ambony miloko fotsy ary ambany manga no miandry ny famerim-bolany satria avy nividy poizim-boalavo izy io.

Simba be ny volon'ilay namako ka nomeko toro-hevitra izy hoe: " mba mandehana akia mikarakara an'azy io fa aza avela ohatr'izao fotsiny". Nihaino ahy moa izy ka lasa izy niditra tao amin'ny vatosoa ary nomen'ireo olona ilay menaka ao anaty fitoerany miloko fotsy mba hamerina amin'ny laoniny ny lohany.

Fitaovana miisa roa fa mifandray izy ireo, miloko fotsy ary volombatolalaka. Fampiasan'ireo mpitsabo mba hijerena ny tosidran'ireo olona sy ny fitepon'ny fony.

Satroka maro vita malagasy no zaraina ho an'ireo mpandihy amin'ny lanonana izay hotanterahina. Misy loko maro ary samy manana ny endriny avokoa izy rehetra.

Variana be ilay zandriko mijery ny toeram-pivarotana. Kay itỳ iray nahita karazana bisky feno sôkôla ary misy ihany koa ny hanitra frezy. Nidongy be mihitsy izy hoe mba hividiano aho ry zoky a !

Lehilahy iray miantsena, mividy ireo zavatra ilaina mba anaovana sakafo. Tovovavy mirandram-bolo, mitafy lamba fotsy no nividianany karoty maromaro, satria mahasalama tokoa io legioma io, sady mahatsara ny maso.

Nirahan'i neny aho andeha haka ity fitoeran- javatra miloko volom-parasy ka ny tazako teo vao nandray azy aho dia lolo maintimainty kely, misy tsipika fotsy ihany hafa kely ny endriny.

Ny orinasa vondron'olona rehetra na aiza misy azy eto an-tany dia samy manamboatra ny sary famantarana izay mampiavaka azy amin'ireo mpifaninana aminy.

Ny vavao an-gazety amin'ny vidiny arivo ariary dia nampilaza antsika tamin'ny alatsinainy iraika ambin'ny folo desambra telo amby roapolo sy roa arivo fa tany Analavory no nanana menaka betsaka indrindra ireo olona.

Vaovao an-gazety iray mivoaka isan'andro eto Madagasikara, faritra Antananarivo no nilaza ny sabotsy valo oktobra roa amby roapolo sy roa arivo, ireo fiantraikan'ny fanalana zaza. Mety hanimba ny vatana ny fanatanterahana azy io sady voararan'ny lalàna.

Lehilahy iray sahabo eo amin'ny iraika amby efapolo taona. Tompona orinasa, fotsy fihodirana, manao ankanjo ambony miloko volomparasy sy mainty ary misy famantaranandro eny an-tanany.

Hariavriva ny andro rehefa avy nianatra izaho sy ilay namako. Ka nietsika ny hanoanana, nanome hevitra aho fa hoe andao mba hiditra ao amin'ilay toerana fisakafoanana malaza ao anaty tambajotran-tserasera izany e ? Ahitana ovy endasina, zava-pisotro, mmmh !

Ny fikambanana misy anay no nasaina nikarakara ilay trano izay handraisana ny mpivady vao. Nofenoinay voninkazo ary nasianay seza toy ny volamena.

Boky iray miloko manga mitondra ny lohateny hoe ''Lamina sy Fombafomba''. Famantaran-javatra mivantana moa izy io nosoratan'i Razafindratovo manampahaizana manokana amin'ny resaka soratra.

Inona ny vaovao dia nampilaza indray ireo karazana tranga misy rehetra eto an-toerana, any amin'ny faritra Mahajanga, Toamasina, Fianarantsoa ary Toliara fa hoe efa mandroborobo ny vondrona fitahirizana sy findramam-bola.

Mpilalao fanatanjahan-tena baokina kitra ireto tovolahy, zarazara fihodirana avokoa, manao akanjo mitovy, ambony ambany miloko mainty, faly erỳ zareo fa nandresy tamin'ny lalao farany teo.

Trano iray lehibe, fanaovana lanonana, efa malaza eto Madagasikara, atỳ amin'ny faritra Antananarivo, falehan'ny olona matetika rehefa hikarakara zavatra atao. Eo amin'ny voalohany moa dia ahitana soratra lehibe hoe : "Tongasoa ato aminay".

Atsarana hono ry ireto! Miloko maitso misy sarim-boninkazo sy mainty ny famantarany. Mety hoe fikambanana mpikarakara voly sy tarehy ve? Sa inona? Tsy aiko aloha fa ny fantatro dia eto an-toerana izy io.

Ny vahona dia anisan'ireo vokatra natoraly manadio, manatsara sady mampalama ny hoditra indrindra ny tarehy. Ranon-javatra miloko maitso somary madity fa tena ilaina izy hikarakarana ny vatana sady azo antoka zato isan-jato ny fampiasana azy.

efa misy ihany koa amin'izao ireo fanafody vita amin'ny zava-boary natoraly ;manasitrana aretina maro toy ilay nandripaka olona betsaka tamin'ny taona roa amby roapolo sy roarivo ka ity iray izay novokarin'i Rakotomalala dia tena azo antoka zato isan-jato fa hanasitrana izany

Ny firenena tsirairay avy manerana ny tany dia efa samy ahitana sainam-pirenena avokoa toy ity iray miloko mena sy fotsy ary mainty.

Mahafinaritra anahy sy zokinay vavy tokoa moa ny mitsidika toerana maro isan-karazany. Ka omaly dia teny Ambatomena izahay no nandeha. Trano fanaovana lanonana ilay izy. Voahaingo tamin'ny voninkazo lehibe maitso, ao anaty fitoerany miloko mainty.

Nandeha niantsena i Koto sy dada ary izaho, ka teny Anosizato izahay no nandeha. Teo amin'ilay mpivarotra dia nahita legioma maro toy ny laisoa be anankiroa, ovy, karoty, voatabia, tongolo sy zavatra hafa izahay. Avy hatrany dia nividy tamin'ny kilao.

Tsara endrika ery ireto firavaka miisa telo. Fanao amin'ny tenda ny roa ary kavina ny iray. Nomanko ho an'ilay namako amin'ny fankalazany andro naterahany. Vita volamena izy ireto.

Rehefa nijanona kely izahay tamin'ny lalana nodiaviny dia niditra tao amin'ilay trano miloko mavokely sy mena ary nahita ity solaitra mainty misy soratra hoe : akoho gasy , henan-kisoa amin'y vidiny efatra rivo ariary .

Ny akoho dia vorona. Miloko fotsy ary mena ny lohan'ity iray, mandeha mitady ny reniny angamba eo an-tokotany rakotra zava-maitso.

Boky iray amin'ny teny vahiny, miloko volontany, fotsy ary mainty; mitondra ny lohateny hoe "irery foana ianao io" ary amidin''ireo mpivarotra amin'ny vidiny mirary tokoa.

Tanàna iray eto Madagasikara, tena mahagaga tokoa, mahafinaritra jerena. Misy ranomasina maivana, miloko manga tsara toy ny lanitra ary ahitana hazo maitso midoroboka.

Mbola ito ihany ilay vehivavy ratsy tarehy be, tsy nobangoiny foana ny volony ary mbola mainty be foana izy, ny akanjony moa dia ohatran'ny matotoa, tena mampatahotra mihitsy !

Fitaovana iray vita amin'ny vy. Fanodinana fary ho lasa zava-pisotro mamy. Manala hetaheta tokoa, tian'ireo olona maro.

Tsy mahasaraka ahy mihitsy ity saka kely mahafatifaty, miloko volontany sy mainty ary volombatolalaka. Namaky boky aho dia nipetraka teo ambony feako mihitsy izy, mampite hanoroka.

Ny orinasa vondron'olona rehetra, na aiza misy azy eto an-tany dia samy manamboatra ny sary famantarana izay mampiavaka azy amin'ireo mpifaninana aminy.

Maro ireo toeram-pisakafoanana eto Antananarivo renivohitra. Misy an'ny teratany Malagasy sy vahiny. Ny fananan'izy ireo sakafo tsara tsiro ihany anefa no tena ahalalan'ny olona azy ireny.

Mahafinaritra ny mijery ireto Ramatoa miasa mafy mba hahatsara ny tokantrano sy ny hoavin'ny zanany. Mpanjaitra moa izy ireo, mitazona lamba fotsy ny iray ary ilay eo akaikiny dia mitsikitsiky mijery ireo mpanjifa.

Mila misotro rano raha te ho salama, ary mba iarovana amin'ny aretin'ny voa koa, dia mila mampiasa izy io. Toy ity solaitra lehibe iray manome dokam-barotra sady milaza antsika ireo voka-tsoa entiny.

Mafy, mila miatrika mihitsy rehefa te ho afa-panadinana; izany no mahatonga ireto mpianatra aman'arivony miandry ny mpanabe satria hanao faradoboka.

Tovovavy iray tsy hita ny tarehiny fa fantatra izy hoe : fotsy fihodirana, manao akanjo ambony mainty, sady misy firavaka volafotsy tsara endrika eo amin'ny tendany ; hita tokoa fa dia mihaja sy mahafinaritra io haingo io.

Trondro manta nefa masaka, ireo no tena nahandro ankafizin'ny sinoa. Nataony teo ambony lovia miloko fotsy sy maitso izany, ary ampiarahany amin'ireo karazana hazan-drano sy saosy isan-karazany.

Tanan'olona iray mitazona menaka fiarovana amin'ny masoandro. Vita avy amin'ireo mpanao vokatra malaza ; miloko volomboasary sy fotsy ilay izy. Natao mba isorohana amin'ny fahanterana ; sady misy hery mahasalama mety amin'ny vatana.

Ireo vaovao an-gazety na mivoaka eto Antananarivo ary dia tsy voatery amin'ny teny malagasy ihany fa misy koa ny amin'ny teny vahiny mba ahafahan'ireo mpizahatany manaraka ny tranga misy eto an-toerana.

Toeram-pianarana iray eny amin'ny Anjerimantolo avy ao amin'ny sampam-pampianarana lalàna sy pôlitika no misy ireto mpianatra aman'arivony manaraka fiofanana mba ho lasa mitsara matianina ho an'ny firenena ary ho reharehan'ireo Ray aman-dreny.

Vao niditra teo antokotanim-piangonana dia aingon-jaridaina no tazako mialoha sarivongana vita amin'ny volamena sy volafotsy maka endrika vorona hafakely tokoa izy io

Tonga tany ambanivohitra izahay mianakavy kely, gaga fa toa mbola manta ireto akondro, miloko maintso ; nitady ihany fa tsy nahita ireo izay mety efa masaka.

Boky amin'ny teny malagasy iray. Natao ho an'ny olona rehetra satria mampianatra ny fahalalam-pomba, fahaiza-miaina, torolalana indrindra ho an'ny ankizy. Nosoratan'i Ranosy Razafindrainibe.

Nilaza indray ny vavaoan-gazety amin ny vidiny dimanjato ariary tamin'ny alarobia iraika ambinitelopolo jolay efatra ambiny roapolo sy roa arivo fa olona dimy ambinitepolo no maty tao anaty haitrano .

Lehilahy iray masika fijery, sahabo eo amin'ny efapolo toana, lava orona, manao akanjo ambony miloko mainty ary anatin'ny fotsy no hita; olom-pirenena moa izy io.

Tsy mianatra no ataon'i Noro sy i Ketaka fa ilaozan'izareo mampiaraka. Mino aho fa ho bedin'ny mpanabe kosa ireo. Tsy ny lesona no ianarana tsara.

Ny famakiana karazam-boky na amin'ny teny malagasy na vahiny dia tena manampy ireo tanora amin'ny fampitomboana fahalalana sy fahazahoana hevitra maro ilainy amin'ny fiainany.

Famantarana iray miloko mainty ahitana soratra mavo sy mena, misy sary ihany koa no mampilaza ny vahoaka Malagasy rehetra fa efa misy ny toerana fampianarana ho lasa mpitandro ny filaminana.

Rehefa tonga ny atoandro dia nisakafo izahay dimy mianaka. I neny no nikarakara ny nahandro anio. Vary fotsy eo ambony lovia miaraka amin'ny ravitoto sy hena kisoa ary akoho saosy nampiarahana amin'ny lasary voatabia sy mofo legioma.

Somary taraiky tamin'ilay fotoana anà sy ilay olon-tiako aho ka dia efa naka sakafo izy. Zava-pisotro miloko volontany voamadilo ngamba izy io sy vary ary hena matsiro misy zava-maitso no nalainy.

Vehivavy iray ngita volo, mainty fihodirana, manao akanjo lava miloko mavokely, misy sary mena, sady mitondra poaketra vita malagasy. Maika hody ery ity izy.

Zavamaniry iray eto Madagasikara, miloko maitso misy raviny maro sady mahasalama ny kotomila. Natao mba hanampiana hanitra ho an'ny sakafo, mipetraka eo ambony gony manga, mena ary fotsy.

Solaitra lehibe iray miloko volomboasary, ahitana soratra fotsy no milaza dokambarotra ana varim-bazaha mena, tena tsara toko hono izy ireo sady vetivety dia vonona.

Boky iray nosoratana manam-pahaizana manokana amin'ny resaka soratra, miloko fotsy sy mainty ary ahitana sarina liona, milaza karazana tantara maro moa izy io.

Firavaka fanao amin'ny tenda iray vita volamena, misy haingony boribory miloko fotsy ; novidin'ilay olontiako tamin'ny vidiny mirary tokoa.

Vaovao an- gazety mivoaka isanandro eto Madagasikara amin'ny vidiny dimanjato ariary dia nilaza ny talata enina ambin'ny folo jolay, efatra ambi- roapolo sy roa arivo, ny fametrahana ny tompon' andraikitra ambony satria tsy voahaja ny fifandanjana isam- paritra.

Ny orinasa, vondron'olona rehetra na aiza misy azy eto an-tany dia efa samy manana ny famantarana mampiavaka azy amin'ny tsirairay ary hita ao anatin'izany ny zavatra ataony sy kendreny.

Ilay mpitandrina ao am-piangonanay dia tena matotra aok'izany sady mahay mitondra ny vahoaka mpivavaka. Ka fotsy fihodirana izy, lava orona, manao akanjo mihaja miloko manga sy fotsy.

Herinandro mialohan'ny fanadinana ara-panjakana dia fanaon'ny mpampianatra ny manao fara doboka ho fanomezana ireo famisavisana ny laza adina mety hitranga ; ka tao amin'ny sekoly Rabearivelo no nivorian'ireo mpianatra aman'arivo sy mpanabe efa zatra raharaha.

Vehivavy iray no mitazona ity toeram-pivarotana firavaka. Tsara jerena tokoa ny zavatra amidiny, misy haingony maro azo isafidianana, sady vita volamena avokoa.

Biby iray, tsy tena hoe kely anefa tsy lehibe ihany koa. Miloko maitso ary misy tsipika mainty, ny masony kosa dia mena.

Isambolana dia miova foana ny lohahevitra entiny fiangonana ka tamin'ity indray mitoraka ity dia nilaza izy « fa aoka ho mpanatanteraka ny teny ianareo fa aza mpihaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo » hita ao aminy jakoba toko voalohany andinin'ny faha roa amby roapolo izany.

Lehilahy lehibe iray, teratany vahiny, fotsy fihodirana, kely maso, petakorona, misy volombava, lavavolo ; manao akanjo mihaja miloko mainty sy fotsy ary mavomangirana.

Mampilendalenda tokoa ireto sakafo maro, misy varimbazaha miaraka amin'ny saosy, ovy nendasina ary zava-pisotro miloko mena, ahitana zava-maitso ihany koa.

Boky iray miloko fotsy, misy ireo firaketana ny fiteny Malagasy sy ny kolotsaina rehetra avoakan' ny mpiadidy ny fiainana sy ny namana maro eran'ny nosy.

Ilaina ny mikolokolo ny vatana, indindra ny volo. Ka ireo tovovavy sy ny ramatoa no tena liana amin'izany. Ity menaka ao anaty fitoerany miendrika lavalava, miloko maitso dia azo antoka fa hanatsara izany.

Vehivavy maro be any amin'ny faritra, tena samy ratsy tareha avokoa ! Miala tsiny aloha fa zavatra marina io lazaiko io. Ngita volo, mainty fiodirana, mipetrapetraka ohatran'ny olona tsisy atao sady mitangorongorina ohatran'ny kadradraka.

Tovovavy iray teratany malagasy, tsy hita tsara ny endriny, fa izy dia malaza hoe manana talenta amin'ny resaka filalaovana mozika. Ka dia ampitomboiny izany fahalalana izany hitadiavam-bola.

Vehivavy iray mainty fihodirana, mifato-bolo, manao akanjo mangamanga, mitrotro poketra, ny kirarony dia mainty fotsy, miankin-drindrina izy sady mipetraka no mijery miakavanana.

Toeram-pivarotana lehibe , izay ahitana zavatra maro karazana ; toy ireo fitaovana fampiasan'ny ankizy sy ny tanora rehefa iditra hianatra , ary misy sakafo maro be ihany koa .

Saribakoly iray no nampanaovin'olona akanjo lava miloko mavokely ary misy sary manga sy mena. Mety ho an'ny ramatoa sahabo eo amin'ny efatra amby roapolo taona eo ity.

Vorona iray mandeha any anaty rano, miloko fotsy sy mainty ny vatany, bary maso, lava tenda. Tsy hita tsara moa ny endrik'ity iray.

Gazety mivoaka isanandro eto Madagasikara no nilaza ny alakamisy efatrambiroapoly febroary roambiroapolo sy roariro ny nahazo an' i Niavo zaza vavy kely valo taona maty reny anefa niloazan-drainy satria lavon' ny homamiadana.

Ny peratra dia anisan'ireo famantarana maha mpifankatia indrindra rehefa hivady ka ilay misy vatony no omena rehefa mbola ny soratra no hotanterahina.

Savony karazany maro, samy manana ny lokony sy ny endriny. Misy ireo sady afaka anasana tarehy sy vatana, ny sasany moa dia tsy mety fa lamba sy lovia ihany no afaka ampiasaina aminy.

Toerana eto Antananarivo, ahitana ampahany amin'ny fiara iray. Misokatra ny varavarankely, misy loto sy vovoka, ary toa efa ela no tsy voadio. Ny sisiny dia vita amin'ny vỳ ary efa tranainy ilay izy.

Vorona iray nivoaka avy any anaty lavaka, izay no nahatonga azy lasa maitso ohatran'io sady mbola voahodidina bozaka ihany izy. Very izy tsy hitany izay aleha nankaiza ny reniny ?

Mpianatra maro ao amin'ny anjerimanontolo, avy ao amin'ny sampam-pampianarana lalàna sy politika, no miomana mba ho lasa mpitsara matihanina, ho reharehan'ny ray aman-dreny sy ny firenena.

Mila karakaraina ny volo, ka ity menaka ao anaty fitoerany miendrika boribory miloko volontany dia azo antoka zato isan-jato fa afaka hanatsara izany, sady vita amin'ny voankazo.

Ny boky dia vatsy ilain'ny mpianatra na ankizy tena tsara tokoa ny mamaky azy ireo na amin'ny teny malagasy na vahiny satria manampy ny rehetra aminy fampitomboana fahalalana sy fahazoana hevitra mafonja ilainy amin'ny fianarany.

Maro ny firenena izay misy manerana izao tontolo izao. Ireo rehetra mahaleo tena dia sady manana ny sainam-pirenenany avokoa ary ny hira izay mampiavaka ny tsirairay.

Famantarana iray misy sarina tongotra, miaraka amin'ny voninkazo fotsy; mety fikambanana mpanao kiraro eto Madagasikara angamba izy io; natao maitso sy volontany ny lokony abidia rehetra hita.

Hafa kely ilay haingon'ity trano; satroka no nataony manodidina ilay rindrina, raha amiko manokana dia tsy dia tsara izao sady tsy mihaja mihitsy, mahamenatr'olona ary.

Vaovao an-gazety mivoaka isanandro eto Madagasikara, amin'ny vidiny dimanjato ariary no nilaza ny alakamisy fito amby roapolo jona, efatra amby roapolo sy roa arivo fa efa nanomboka ny fizarana tapakila maimaimpoana ho an'ny hetsika izay ataona mpanakanto malaza.

Lehilahy mainty fihodirana, sola loha no mandeha amin'ny toerana iray tsy fantatra hoe ankaiza ? Manao ambony akanjo mihaja ary loko mainty ary ambany volombatolalaka ; sady mikiraro.

Boky iray avy any ivelany, miloko manga ary ahitana sary no manome ketriketrika sy fombafomba maro ho an'ny karazana nahandro rehetra, ara-pahasalamana avokoa.

Efa maro tokoa izao ireo toerana tsara endrika isan-karazany. Afaka iarahan'ny fianakaviana na ny mpinamana miara-mifaly, satria sady malalaka ity iray no rakotra zava-maitso.

Mpilatro lehilahy iray : sahabo eo amin'ny valo ambin'ny folo taona, fotsy fihodirana, manao akanjo ambony ambany mihaja, miloko mainty sy fotsy; mavitrika tokoa izy ity nefa masiaka fijery.

Tena mampalahelo ry ireto Madagasikara. Voretra ny vahoaka. Jereo anie e ! Izay tany aleha rehetra dia feno fako avokoa, tsy mba madio mihitsy ny olona. Ilay rano moa dia tena simba mihitsy.

Fitaovana maro isan-karazany, fandrahoana sy fandoharana sakafo. Miendrika boribory ahitana sotro be makakakaka sy tsotro amin'ny vidiny mirary tokoa.

Haingon-trano mahafinaritra kely, vita malagasy natao tamin'ny rofia, misy boribory kely ary boribory lehibe ihany koa; samy manana ny lokony : fotsy, volontany, maitso, mena ary volomparasy.

Vaovao an-gazety teto Madagasikara, nivoaka ny talata sivy ambin'ny folo desambra telo amby roapolo sy roa arivo, amin'ny vidiny arivo ariary. Milaza karazana filazana toy ny fiandrasana an'ireo teratany vahiny, hitsidika ny toerana, ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo.

Asa tanana vita malagasy iray, lamba matevina aoka izany no nasiana sarina omby miisa efatra ary ravinkazo natao volomparasy sy maitso.

toera mpivarotana iray voaingo amin'ny jiro ary hahitana sezavolamena misa efatra fisaka foanana moa izy io ary tena mahafa-potokoa ny nahandro aho

Tovovavikely irey sahabo eo amin'ny sivy ambin'ny folo taona, misolomaso, fotsy fihodirana, mitsikitsiky, lava volo, tsara tarehy tokoa manao akanjo lava miloko volomparasy misy sarim-boninkazo.

Notapahan'ireo Jirama ny jiro ka dia nilaza tamiko ilay zandriko vavy fa hoe mba hitantarao tantara ao anaty boky aho, hitadiavako torimaso.

Miantso ahy ilay mpanjaitra, ka efa vita hono ilay akanjo nasaiko nataony. Miloko maitso kely izany, ary misy bokotra. Tsy pataloha fa ambany fohy, ary ambony tsy misy tanana.

Izahay moa eny ambanivohitray any Manjakandriana dia manana toerana fambolena sy fiompiana, ka omaly nitsidika ilay feno voankazo aho. Voasary efa masaka tsara sy tsara tarehy be no hitako teo.

Fitaovana maro isankarazany ahitana hety. Fanamboarana fiarakodia izy ireo, miloko mena, volomparasy, manga, mena, maintso ary mavo ihany koa.

Toeram-pivarotana iray eny amoron-dalana no ahitana ireo karazana vokatra malagasy. Toy ny : masonjoany, tamotamo, alamo, tantely ary maro hafa koa.

ôry lanitra ô ! Fa inona izany ity e ? Bibilava sa vavan-gana ? Sady misy tongotra akoho tampoka izany ! Mety hoe dragona ve ? Maharikoriko be, miloko mavomavo, sanatria ho ohatran'ny maloto.

Sahirana mihitsy ireto mpitandron'ny filaminana mandamina ny korotana ataon'ny vahoaka sy ireo praiminisitra taloha. Tena tsy rariny kosa aloha E, olona tsy maninona tsy maninona indray no tratra ny loza.

Trano iray mbola tsy vita tsara, tsy ahitana varavarana mbola eo ampanaovana azy ny mpandraraha amin'izany satria ny fasika dia mbola hita eo an-tokotany.

Zazavavikely iray, tsy hita tsara ny endriny fa malama ihany ny volony, norandraniny izany ary manao akanjo lava miloko mena izy. Mipetraka ary miandry ireo Ray amandReniny mba haka azy.

Toerana iray eto Antananarivo renivohitra, ahitana solaitra be miisa telo, misy ireo karazana dokam-barotra maro toy ny orinasa ''JB'' izay mpamokatra vokatra natoraly ary ihany koa ny varimbazaha sy ny ronono.

Mialohan'ny fametrahana ny fitsipi-dalao dia nasain'ireo mpanabe miandry tao an-dakilasy ireto mpanazava aman'arivony mba hilamina tsara ny fandaminana.

Mampiseho tanana mitazona tavoahangy misy menaka izay miloko mavo, ary ny sora-baventy hita eo dia mainty. Ny manodidina ny sary dia manana endrika tsy mazava ary toa ahitana hazo sy trano ihany koa.

Vaovao an-gazety mivoaka isan'andro eto Madagasikara amin'ny vidiny arivo ariary, no nilaza ny Alarobia iraika amby telopolo Jolay efatra amby roapolo sy roa arivo fa : "olon-dratsy mihisa roa no tratran'ny mpitandron'ny filaminana tany Manjakandriana.".

Niraikitra ny fiara nandehanako ka teo am-pijanonana dia nahita peta-drindrina milaza dokam-barotra maro aho, toy ny : zava-pisotro misy sarina vehivavy mitsoka labozia ary ery ampita vovon-tsavony natao hanasana lamba.

Ny firenena rehetra manerana izao tontolo izao dia manana ny hira sy sainam-pirenena avokoa, izay manavaka azy amin'ny hafa.

Ny orinasa vondron'olona rehetra. Na aiza misy azy eto an-tany dia samy manamboatra ny sary famantarana izay mampiavaka azy amin'ireo mpifaninana aminy.

Ny famakiana karazam-boky maro, na amin'ny teny Malagasy na vahiny dia tena manampy ireo tanora amin'ny fampitombona fahalalana sy fahazahoana hevitra mafonja ilainy amin'ny fianarany.

Tsara be ny fanomezana natolotr'i Dada ho an'i Koto : Trano kely misy saribakoly ary ahitana lehilahy iray mitarika omby. Mahafinaritra ery !

Boky miisa roa, miloko manga ny iray ary volomboasary kosa ilay eo akaikiny, amin'ny teny vahiny no nosafidiako hakako fahalalana sy hevitra maro ho amin'ny fanadinana izay ho hatrehako.

Tena tsara tokoa raha mahay mikabary ny olona, na ny lehilahy na ireo vehivavy satria io no tena ahalalana ny malagasy. Ka ity boky iray nosoratan'i Ranavalomanjaka dia afaka manoro amin'izany.

Vaovao an-gazety iray amin'ny vidiny arivo ariary no nilaza ny sabotsy fahatelon'ny volana aogositra efatra amby roapolo sy roa arivo fa "hosaziany ireo jirama hony vahoaka tsy mahaloa vola ara-potoana".

Ireo orinasa malaza rehetra sy ny mpivarotra anaty trano lehibe na eto an-toerana na any ivelany dia miavaka amin'ny sary famantarana izay ananany, ka hita ao anatin'izany ny tanjona kendreny ary ireo zavatra ataony mba ho fantatry ny olona maro.

Namonjy fety izahay mianakavy omaly teny Mahamasina. Rehefa tonga teny dia tovolahy enina ambin'ny folo taona eoeo : mainty fihodirana, ngita volo, be maso, manao akanjo ambony ambany misy tsipika mavo, ary mikiraro no hitanay.

Vehivavy miisaroa no miara-manamboatra ity kodiaran-droa satria simba ilay izy, anefa mbola halavitra ny lalana izay hodiavina. Mety mila fanampiana ve izy ireo?

Efa misy amin'izao fotoana ny zavatra afaka hanamboarana tarehy mba ho lasa metimety kokoa ka ireto vovoka fotsy sy manjamaso maro dia afaka manantsara azy.

Biby miisa roa ; voloina be, tsy hita tsara ny endriny ka tsy fantatro hoe : alika ireto sa rajako ? Mety hita eto Madagasikara ve sa any ivelany any...

Sainam-pirenenan'iza indray re ity e ? avy any ivelany aloha raha ny fahalalako azy, misy fifangaroana loko maro : manga, fotsy ary mena. Manana ny mampiavaka azy izy io tsy mitovy amin'ny hafa.

Nankalaza ny tsingerintaona nahaterahan'ny namako aho tamin'ny Alarobia lasa teo. Feno karazana sakafo sy zavam-pisotro maro tany. Ary avy eo tonga tamin'ny fizarana mofo mamy. Nahafinaritra ilay fety, ka naleonay naka sary niaraka mba ho fahatsiarovana.

Sahirana mihitsy ireto mpitandro ny filaminana mandamina ny vahoaka mpanakorotana. Tena tsy rariny kosa aloha e! Manjary lasa ireo tsy manan-tsiny indray no vohan'ny loza, sady ny zazakely moa dia lasa matahotra fotsiny.

Kaopy plastika miloko maitso afaka hisotroana rano na zava-pisotro hafa novidian'ny neny tamin'ny vidiny mirary tokoa izy ity.

Olona maro be avy nivavaka no miandry eo ivelan'ny tokotanin'ny fiangonana mba hizaran'ny mpitandrina sakafo sy vola ho an'izy ireo ho fanampiana satria tsy manana hono izy.

Lehilahy iray teratany Malagasy, mipetraka any amin'ny faritr'i Toamasina no manao akanjo amboniny miloko volomboasary, mainty fihodirana ary mitondra ireo entana.

Tsy ny solaitra lehibe miloko mainty ihany no afaka anoratana. Fa misy koa ny fotsy ka mampiasavitaovana fandokoana manokana rehefa anoratra amin'izy io. Miloko mena, manga, mainty, ary maintso.

Ramatoa iray zarazara fihodirana, ngita volo, teratany malagasy no mivarotra eny amin'ny sisin-dalana. Mofo akondro maro no amidiny sy voatsinefy amin'ny kapoaka.

Ny boky dia vatsy ilain'ny mpianatra na ankizy ary efa maro ireo tranomboky afaka idirana sady feno karazan-tsokajy anisan'izany ny angano mitondra ny lohateny hoe : ilay « kintana mainty ».

Tovolahy kely iray misolomaso no anisan'ireo mpandray anjara tamin'ny fifaninanana fahaizana mahandro sakafo indrindra, ka voankazo maro no nataony. Mahafa-po tokoa !

Toeram-pivarotana iray eto Antananarivo. Ahitana karazana sakafo maro toy ny atody nandrahona, varim-bazay, ovy noendasina ary mofo nasiana zava-maintso ihany koa.

tena loza aratsy nyolona re izao sady efa mainty fiodirana no mbola ingita volobe sy mbabangony miintsy nga mba izy io ny akanjony koa moa dia mampatahatra nahaloatra

Toerana iray eto Madagasikara, milamina sady mahafinaritra, misy sakafo azo iarahan'ireo fianakaviana na mpifankatia miara-mifaly, voahaingo amin'ny jiro tsara endrika sy voninkazo ny manodidina ary zava-pisotro maro ihany koa.

Harivariva ny andro anefa ity tovolahy dia mbola faly erỳ milalao eny amin'ny torapasika. Mbola manonja kely ny rano. Mahafinaritra ny mijery ity tanàna sady mangamanga sy fotsy ny lanitra.

Boky miisa roa miloko manga ny iray ilay eo akaikiny dia mavo, ny lohateniny moa dia hoe: "Ilay rangahy lehibe tsy te hankalaza ny tsingerintaona nahaterahany".

Misy firavaka maromaro eo ambony latabatra iray. Firavaka amin'ny tenda, misy ihany koa fatao amin'ny tanana, fatao amin'ny sofina ary dia tsara tokoa ireo firavaka ireo sady manana loko samihafa avokoa.

Sary famantarana ana orinasa iray, miloko mainty ary fotsy ny soratra. Izy io moa dia fikambanana mpanao zava-pisotro izay tena ankafizin'ny vahoaka.

Lehilahy ngita volo manao akanjo fanaovana fanatanjahantena, miloko mainty misy tsipika mavo miondrika milalao finday, ny tanany iray dia ataony any am-paosy.

Vehivavy iray mijoro. Tsy hita ny endriky ny tarehany. Manao zipo manga misy rovitra ary ambony ankanjo somary mavo kely. Mitondra poketra misadika maro loko koa izy sady mikiraro fotsy ihany koa.

Rehefa nandalo teny an-tsena aho dia gaga nahita ireto sakafo, tsy fantatro mazava hoe angivy miloko ve sa pibasy? Ny hay fotsiny aloha dia fihinana izy ireo.

Miakatra an-tanety izao ny voay. Mitandremo ry zatovovavy sao dia resahany ka voafitapitaka eny fotsiny manjary mitondra ny taolam-be tsy mitapaka ko anie any ao aoriana any e !

Trano iray, any ambanivohitra, tafo bozaka, mbola tsy miloko fa vao vita biriky ; tsy ahitana na inona na inona ihany koa ao anatin'izy io.

Vanim-potoana famerenana indray ireo ankizy sy tanora any an-tsekoly ny volana septambra. Maro araka izany ireo fitaovana ilaina toy ny penina ny kahie.

Maro ireo tranom-barotra mivarotra boky. Tena manampy ireo tanora amin'ny fampitomboana fahalalana sy fahazahoana hevitra mafonja ilainy amin'ny fianarana izy ireny.

Ambony akanjo iray natao ho an'ny tovovavy manara-damaody tokoa. Miloko fotsy, misy sarin'ny Madagasikara mena, ary ahitana loko mavo ihany koa. Amin'ny vidiny mirary no hamarotan'ny olona azy io.

Mahafinaritra be i Madagasikara, ahitana toerana maromaro sady milamina no mitokana afaka hialana sasatra. Ity iray rakotra zavamaitso ary misy renirano kely.

Ankizivavy kely iray fotsy fihodirana lava volo sady matevina randraniny moa ilay izy, manao akanjo ambony miloko fotsy ary tsy hita ny tapany ambany.

Ramato iray sahabo eo amin'ny efa-polo taona, fotsy fihodirana, manao ankanjo lava miloko manga, misy famantaran'andro vita avy amin'ny volamena eo amin'ny tanan'ny ankavanana.

Toeram-pisakafoanana iray eto Antananarivo renivohitra, tazomina teratany malagasy, mivarotra sakafo tsara tsiro izy ka tena mahasarika olona maro.

Ny gazety Jejoo mivoaka isan'andro eto Madagasikara, faritra Antananarivo renivohitra, dia nampilaza antsika indray ny alakamisy voalohan'ny volana aogositra efatra amby roapolo sy roa arivo, fa ho an'ireo vehivavy marary an-doha lava, mora miakatra tosi-drà, dia mila mihinana fon'omby.

Ny filazana ireo vaovao rehetra dia tsy voatery ampitaina amin'ny tambazotran-tserasera fotsiny na fahitalavitra ihany fa ny gazety dia mety soamantsara ny ampahafantarana ireo olona ny tranga rehetra misy eto an-toerana.

Ny famakiana boky na amin'ny teny Malagasy izany na vahiny dia tena manampy ny rehetra indrindra ny tanora sy ny ankizy amin'ny fahalalana sy fahazahoana hevitra mafonja ilainy amin'ny fianarany.

Tena mahay mikarakara nahandro ireo olona ao amin'ilay toeram-pisakafoanana iray izay. Tamin'izany moa dia trondro lehibe, misy anamaitso ary miaraka amin'ny mofo lavalava kely sy saosy ary vary fotsy, ahitana zava-pisotro ihany koa no narosony ho anay.

Vehivavy iray sahabo eo amin'ny vao ambin'ny folo taona no mandeha eny andalana, mifato-bolo sady manao solomaso. Miakanjo ambony miloko mainty misy tsipika fotsy ary ambany manga no mitazona poketra.

Ramatoa fotsy fihodirana miisa roa sady malama volo: ny iray matavy, ny iray kosa mahia, no mitazona ity toeram-pivarotana fanafody maro isankarazany.

Vehivavy iray teratany afrikanina, zarazara fihodirana, tsara endrika tokoa, ngita volo sady fohy izany, miakanjo ambony miloko mainty ary mifampisakambina ny tanany anakiroa.

Rehefa vita ilay lanonana dia tonga teo amin'ny fizarana mofomamy. Misy sôkola ary rakotra zavatra fotsy. Eo ihany koa ny voankazo natao tao anaty fitoerany plastika iray.

Zany hono ry ireto! Ny menaka vita Soa hono ao anaty fitoerana miloko fotsy sy mavo dia tena manampy ny vehivavy indrindraindrindra raha tia iolakolaka ny volo sady zato isan-jato "natoraly" io!

Toerana iray azo ialana sasatra milamina tokoa sasy feno. karazana zavatra mirehadrehatra rakotra zava-maitso ary ahitana sakafo.

Tsotsotra ilay trano handraisana ny mpivady, hafakely ny loko nosafidian'izy ireo satria dia volom-parasy nafangaro mena sy mavokely.

Boky iray miloko fotsy sy manga no manoro ny vahoaka fa raha te-hanankarena hony ianao dia manana vahaolana amin'izany izy. Asa hoe tena mandaitra tokoa ve sa resaka fotsiny io ?

Firavaka iray fanao amin'ny tenda misy haingony sarina fo kely vita volamena izy io ary novidiako tamin'ny vidiny mirary tokoa omaly.

Ny famakiana karazam-boky maro dia tena manampy ireo tanora amin'ny fampitombona fahalalàna sy fahazoana hevitra mafonja ilainy amin'ny fianarany.

Rehefa mandehandeha tany anaty ala izahay dia nahita ondry miisa roa, reniny sy ny zanany no niaraka. Voloina be izy ireo, miloko fotsy sy volontany.

Mila karakaraina ny vatana, indrindra ny volo, ka ireo vokatra vita amin'ny zava-boaary natoraly no azo antoka zato isan-jato fa hahatsara izany.

Maro tokoa ireo olona mpamitaka, tsy nankany zavatra novodiany akory ilay vehivavy iray izay ka dia niverina maina fotsiny taty amiko ihany ireto menaka miendrika ao anaty fitoerany boribory miloko fotsy.

Tovolahy iray teratany malagasy, monina eto Antananarivo renivohitra. Mainty fihodirana no mahay manao asa tanana maro toy ny hosodoko.

Mpanabe miisa roa lehilahy sy vehivavy no mampianatra ireto ankizy mavitrika sy tanora amin'ny resaka fanaovana sary sy ny hoso-doko maro isan-karazany tokoa.

Tovolahy kely iray sahabo eo amin'ny valo ambin'ny folo toana. Ngita volo, manao akanjo ambony miloko mainty sady mikapa, no mandeha miantsena mividy voasary ho atao tsindrin-tsakafo.

Tsindrin-tsakafo isankarazany samy manana ny tsirony ary ny hanitrany avy, misy ireo natao tamin'ny voankazo toy ny akondro sy ny firezy ary ny hafa dia vita tamin'ny ronono.

Reraka avy niasa izaho sy ilay namako ka dia nanapa-kevitra handeha hijanona hisakafo. Zava-pisotro ao anaty fitoerany miloko volomboasary no nalainay.

Nanapa- kevitra aho fa hividy indray ireo vokatra an' ny orinasa Ny Voary, satria ny natoraly hono no ao anatin'ny hoditro. Ka ity menaka ao anaty fitoerany miendrika lavalava miloko fotsy vita amin'ny voanio no nojifaiko indray.

Toerana iray eto Madagasikara milamina sady mahafinaritra ; azo iarahan'ireo fianakaviana na mpifankatia miara-mifaly tsara jerena ary ahitana mofomamy maha te-hihinana erỳ na ihany koa ireo zava-pisotro isan-karazany.

Firavaka iray fatao amin'ny tenda no novidiako. Misy sarim-boninkazo ary vato fotsy eo afovoany. Tsara endrika tokoa izy ity ary tamin'ny vidiny lafo dia lafo nefa no nakako azy.

Vaovao an-gazety mivoaka isanandro eto Madagasikara amin'ny vidiny dimanjato ariary no mampilaza antsika ireo tranga misy eto an-toerana na ara-pôlitika na kolotoraly ary kolontsaina ihany koa.

Ny legioma sy ireo voankazo dia tena ilain'ny olombelona ho an'ny vatana satria mitondra hery ireo, toy ny voasary makirana, kotomila ary voatabia.

Nikikika mafy aho fa andinon'i dada ny nametraka ny vola tokony hividianana sakafo antoandro. Voatazako teny an-dalana izy, nantsoko mafy be mihintsy ; miaraka tamin'ilay poketra miloko mainty teny an-tanany.

Maro ireo toeram-pisakafoanana eto Antananarivo, misy ana teratany malagasy sy vahiny. Ny fananan'izy ireo sakafo tsara tsiro ihany anefa no tena hahalalan'ny olona azy ireny.

Trano lehibe iray tsy miloko, misy varavarankely vita amin'ny hazo no hamarotana ireo hazan-drano maro isan-karazana toy ny : tsitsika, drakaka, trondro, orinta... Tena azo atao laoka tokoa izy ireo, sady matsiro no tsy mankarary.

Rehefa nisavasava ny tahiry tao aho andro an! dia nahita ity fitaovana fanjairan'ny nenibe anay. Miloko mainty misy sarina vorona, ary hahitana kofehy volontany eo ambony.

Zava-doza indray no navoakan'ny gazety taratra ho antsika, izy io moa dia afaka jifaina amin'ny vidiny dimanjato ariary; fa nampilaza izy fa nisesy ny lozam-pifamoivoizana teto an-toerana ka nandriaka ny rà maro ny olona maty.

Mba ho mora kokoa ny fitadidiavana ireo lesona izay mipoitra any amin'ny fanadinana dia naleoko nampiasa loko : mena, maitso, volomboasary, manga ary volomparasy mba hanipihako izany.

Ramatoa iray manao aroloha miloko mainty. Tsy hita ny endriny. Miakanjo lava, manga, misy sary mavo sady mitondra pôketra eny amin'ny tanany ankavanana.

Ireo rehetra mpanamboatra vokatra, na ihany koa orinasa hafa lehibe, dia manana ny famantarany mampiavaka azy, toy ny iratra izay milaza, fa ny hazo no vanon-kolakana.

Toeram-pisakafoanana iray, tsotsotra sady mihaja kely. Ahitana voninkazo ; ny seza dia miloko manga sy volombatolalaka ary ny tena mampiavaka azy dia misy fahitalavitra afaka hijerena horonan-tsary ery ambony.

Faly ery ireto vahiny nasaina tamin'ny fanamasinana ny fanambadianay ; ka dia rehefa nitarika ny hetsika i Dada nanaraka avokoa izy mianakavy.

Ramatoa iray sahabo eo amin'ny dimampolo taona, no anisan'ireo mpitsara tamin'ny lalao manaraka izay notanterahina, ny masony dia voataratr' ireo jiro ka nivadika mena, manao ankanjo ambony miloko mavokely izy, misy sarim-boninkazo.

Ny gazety eto Madagasikara mampilaza amin'ny ampahany fa niseho niarahan''ireo mpanakanto eto amin'ny firenena tamin'ny valo jona roa amby roapolo sy roa arivo noho ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fetin'ny mozika.

Vaovao an-gazety mivoaka isanandro eto Madagasikara. Faritra Antananarivo renivohitra no nilaza ny talata roa janoary efatra amby roapolo sy roa arivo fa sazy entitra no ampiharina ho an'ireo mpanolana zaza tsy ampy taona.

Mila karakaraina ny vatana indrindra ny volo sy ny tarehy ka ireto ranon-javatra vita avy any ivelany, ao anaty fitoerany miendrika lavalava, samy manana ny lokony fa mitovy ny tanjona tratrariny.

Biby kely iray any anaty ala, miloko fotsy, be sofina, baribary maso. Sahala amin'ny bitro nefa toa tsy izy. Mihinana voankazo.

Mandritra ny lalao ara-panatanjahantena, ka raha notanterahina tao anaty trano izany dia hita eo amin'ny solaitra lehibe iray miloko mainty ny valin'ny lalao. Ka mandeha amin'ny jiro moa izy io.

Boky lehibe iray miloko fotsy natao hoan'ny tanora sy ny olona rehetra. Nosoratana teratany vahiny anefa. Miresaka ny tantaran'ny malagasy manontolo.

Mangatsika tokoa izao ny andro ka dia nilatsaka tamin'ny tany daholo ireo ravinkazo rehetra teny an-tokontany. Noraofinay tao anaty fitoerana rofia boribory izany ary misy maro be mihitsy azonay miloko maitso.

Ny famakiana karazam-boky maro na amin'ny teny malagasy na vahiny dia tena manampy ireo tanora amin'ny fampitomboana fahalalana sy fahazoana hevitra mafonja ilainy amin'ny fiainany.

Nijoro teo amin'ny sisin-dalana aho, niandry kodiaran-droa ka nahatazana vehivavy zarazara fihodirana, lava orona sy volo, mitsiky, mampiseho nify, mirandrana, manao ambonin'akanjo miloko volombatolalaka sady mikipy maso ary dia gaga tokoa aho nijery azy.

Ny fahadiovana no tena tokony ho atao loha laharana eo amin'ny fiainana, na ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy ka rehefa avy misasa dia afaka mampiasa ireto ranomanitra.

Tena afapo tokoa i Neny amin'ny nanaovan'ireo mpanao volo matihanina ny lohany. Nolokoin'izy ireo volotany izany. Anefa dia tena tamin'ny vidiny mirary tokoa.

Toerana iray eto Madagasikara, afaka hitsangatsanganana. Any amin'ny faritra moa izy io. Ahitana zavamaitso sy rano. Tena mety hialan'ny mpifankatia sasatra na ny fianankaviana.

Trano kely iray tsara endrika : ahitana voninkazo miloko maitso eo ivelany, malalaka, mihaja sady milamina tokoa ity tanàna iray.

Antananarivo dia tena maloto, sarotra anarina ireo vahoaka fa manao ny ataony foana. Jereo anie itỳ rano eh, maitsomaitso, feno biby mampatahotra.

matetika moa isan'andro dia misy ireo olona izay mivarotra kojakoja maro eny analakely behoririka andavamamba sy ambodin' isotry na ihany koa mahamasina hahitana ireo fitaovana fanaovana sakafo sy fandroana

Lehilahy iray sahabo eo amin'ny enimpolo taona , mpanao politika, fotsy fihodirana, kely maso, lava orona, manao solomaso, ary mihaino zavatra eo amin'ny sofiny.

Mahafinaritra ry ireto ny mamaky gazety. Mampitombo fahalalana izany sady ahafantarana zavatra maro misimisy kokoa eto amin'ny firenena. Toy ity iray hoe : tafiakatra dingana famaranana ilay mpanakanto malaza.

Mangatsika izao ny andro ka nanapa-kevitra aho fa hividy lamba harakofako ny tendako. Sarotra amiko anefa no hisafidy. Mahafinaritra daholo ireto miloko mena, manga ary fotsy.

Paoma marobe ara-pahasalamana, zato isan-jato natoraly. Misy ny maitso, ary eo ihany koa ny mena no novidiko atao tsindrin-tsakafo ratoandro.

Ny famakiana boky dia manampy ny rehetra na ankizy na tanora na lehibe ; amin'ny fahazoana hevitra mafonja ilaina amin'ny fiainana andavanandro indrindra ny fianarana ary rehefa misy teny izay tsy azo ao anatiny izy ireny dia raisina an-tsoratra.

Asa tanana iray vita malagasy miloko volontany. Tsara kely ny endriny. Raha ny filazan'ny be sy ny maro azy dia fisamborana nofinofy hono izy ireny. Mampanontany tena hoe ahoana ny mampiasa azy ?